Imotooka eli kulugudo, kutulo kwelugudo kuliko mabati, na kutulo esayidi jindi iliko binyaasi ni kajinji kaliko bisaala ni'maso iliyo bulalo

Chifanani che kyipussi chilimo zilangi zingali kyatele chikakyo mukanwa nabindi bili kutulo.

Umukasi ali mugunda asudile kyiselo mungaji aku lima mu-mubibyalo bye-e idayi inyuma we iliyo bisala bileyi mu ni binyasi nitsinzu

Inzofu yimile mu bunyaasi iliko inziga indala indeyi ijindi inyipi, inyuma yayo iliyo binyaasi ni bisaala kutulo

Zimotoka bazipangile mukifo kyongene nu mutu aluwo nazindi zili ku lugudo nga batu nayo baliko nipipande bili kutulo kwelugudo nijimisaala nibunyaasi nizi pishipishi ziliko nibugali

Lugudo luliko ilanji imwanga, kutulo ni kutulo kwelugudo lwedayi luliko binyasi ni bisaala, ni inzu banikilewo zingubo ni gamadote ni bisaala inyuma yenzu bigali

Binyonyi bigaali bimile mubinyaasi ne inyuma iye bimile iliyo bisaala bileyi.

Zinzofu zili mukyigona kyilimo bisaala nibunyaasi bilala bikwoma bilala bikyili bilayi

Bazungu babili ba kugyenda ku lugudo ni umwana abali inyuma, Bazungu basudile zisawu mumabega bagwatile bikofila, ni kutulo kwe lugudo kuliko umusilikale naye asudile i'sawu agwatile ni i'kofila ni gimisala gili kutulo ni bunyasi buli hasi.

Liguje limali likale muswa mubisaala ne bisaala bilala bilko maatu gachili malayi bilala biliko maatu ga kwoma

Batu babiri bikale, umulala kutulo, ugundi kutulo ukundi ku kafomu kezimbawo bakwinyaya mweso kukameza kaliko bulolo

Babana mukaga bana basudile bibuutu babili bemile kunzila bali kujenda kunzila inzu iliko bisaala ne bunyaasi kundulo

Zinzu ziliwo ni kiyigo ni gimitu bagiduma enyuma ye ango.

Zinzu zingali zili mu line mumaso muliyo gamato galiko bisala bileyi ninyuma wezinzu iliko zinjinji ziliko bisala bigali niagati aliwo lilowo

Umuseza ali kuvuga kagali kulugudo asudile umukasi umukasi asudile kasawu mukwawa idayi iliyo inzu ziliko maduuka ni bipande batimba mungagi.

Gimiyembe migali gili kukasaga ketsisaala nigamatu gene gabonekeleko.

Umutu agwatile kyikofiila imutwe kyiliko bu beads kyili mu rangi imwanga kyabako nibutu bwa black kutulo atundula nikumakutu ateleko bu ear ring buwanga agwatile ne kyitu kyindi mumilo

Zinjukyi zibusile mukifo kyongene mukyitu kyongene zinzuki zingali zikudya kukyitu kyongene

Mukono gw'omuzungu kuliko byoya wakwatisile bitele a'ambile byuma mungakyi

Abatu bali kulugudo nizimotoka ziliko balala bekale kungagi kwe motoka bagwatile zibendela gundi kulugudo wasudile ibendela ninyuma yayo iliyo zinzu ziliko myuma ninyuma we zinzu namufeeli abuyele

Inzu bayombekela bunyaasi kutulo kuliko bisaala bileyi ni bunyaasi ni amaaso aliwo bumuuli.

chisusune chikaale kulitaaka ligali liligamo bilulu inyuma iliyo binyaasi ni bisaala bilala byayoma bilala bichili bilayi.

Chino chisosome chiwanga chilimo ni bumali chikale mukitangata khungaki kuliko.... bye ingoko ne kutulo kuliko chisala chiliko ne gamatu.

Umwana akuvuga igaali wabuweleko bidomolo ugundi ali inyuma akusindika ku lugudo kukayila kutulo kwako kuliko binyaasi byayoma nibisala

Zinzu zigali ni golofa iliko byuma kungagyi ni lugudo kutulo luliko misaala, bunyaasi ni'bibyuma ni' bipande ni kamazala ge gamasanyalaze

Umutu, agwatile kikofila i'mutwe emile kupi ni gimyuma gili ne myuma kutulo batagamo bu box ni mungagi mulimu ni byuma bindi.

Ligongodyo lifumbilemo lili kujijewa kilikamo bubaale ne inyuma wakyo iliyo bisaala, ni bubale ubindi ni zikokoto

Kamaduka kamegule batundilamo zingubo ne bilato kungaki bawandikhakho bigambo, imaso iliyo lugudo.

Bumawongololo buli mu bunyaasi bulala buli kudya bunyaasi, bulala bwimile, nenga bunyaasi bwene bwobulimu bunyaasi bwayoma.

Zingubo zisawu bilala babitimbile kungaji kubusumali nabindi biliasi isi byache bili kumatafali

Umutu wemile kunzila ni gamadoote, inyuma iwehe iliyo batu bikaale balala bemile mu bisaala ni zinyanye, butungulu kumeza niwo bitindiilo ni zinzu zili inyuma ye babatu ni babana bemile mu bisaala.

Babatu bali mukatale, balala bikale kubutebe, balala bakujjenda ni gamadote gabwe mabofu, balala bawulagile nibitu bindi mukifata nabindi babitelewo busa nga bitungulu, binyanya, michungwa ni gamatovu nabindi bili ingaji kumaduka ni bupade buli kuwene, ni zi bucket kutulo edayi ni bufata.

Tsinzushi tsingali zili kubivera byesi zitako bushi, ne bivera bilikamo zimboga ni zinzushi ziliko zipapa

Ibyuma bileyi bilimo zilangi zingali babipanga ni kungaji kulimo shuma kili kujendela mwibanga.

Babantu balikhugyenda ni nzikafu kunzila ngakhebayisa inzila ili agati ebisala, madote ni'kadomolo Kali kunzila ninzu ili inyuma ezikafu nzili

Bufata bulimu michungwa kafata kemaso mulimo michungwa bisinza bigulewo michungwa milala mibufu milala bakalilemo

Babana bemile balala basitamile mubisala inyuma wawe iliyo binyasi bileyi ni'bisala bileyii

Umuseza ali ku lugudo kuvuga kagali, umukasi ekale ko enyuma asudile kasawo, kutulo kwelugudo kuliko zinzu zilimo maduka batu baliko, kungaji kuliko bipande

Babatu bali kuchina mashina golisagati ibo bali be akutu'wo mu misaala agati ni mumaaso wawe iliyo binyaasi ne akutu e'bali kuchinila pawo binyaasi da.

Kyinyonyi kyiwanga kyili kubururukila mwibanga agati emu kyisaali, asi aliwo bunyaasi bulala busili, bulala bwanialile buli kobwoma

Musuni ekaale mubisaala agati a'ambile mukono kukyisaala mulala guli inyuma ekaale mubunyaasi agati